wogganne keehi gita gidida keeththa giddon darro asati eqqidi dizayssa xeellashe deays ha eqqi diza asatikka issi qofa xeellishe dizayssaka beyashe deays

Ero ha7i hayssan qase tani be7ashe dizay aaze eggeekko darro nayti quwaasaka iza nayti issi imqommo umayo umaydi shiiqi uttidi dizayssa hayssan xeellashe de7ays.

Hayssafe ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze egikko asati ba kushan waraqeta misatiza miisha oyqqi eqqidinne uttidi dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

Hayssan tani qasse ha7i be7izay woykko xeellizay aaze geekko asati daruro asati ufayettidinne ba kushan bandiranne wanca oykkidi guppishe kaayishe dizayssa xeellashe de7ays.

issi gita wogga keeththa giddon kare dereppe yiida asati issi wudhe misatiza miisha qanxishe heera haara qanxishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

ero hayssan ha7i tani qas be izay aaze giikko nu dere gammon dubbusha geetetti erettizayssa qasasati shiiqidi dubbusha dubbushushe dizayssanne pexambaro essidi dizayssa xeellashe de'ays

ero hayssan tani beyizay qasse aaze giikko issi gade giddon denba gaden daro maca indeti shiiqi uttidinne miicishe ka'ishe idizayssa hayssan qasseka beyanas dandayadis

ero ha7i hayssan tani xeellashe woykko beyashe dizay aaze geekko asati qeeri nayta ehidinne kitifaate kattabisishe dizayssa xeellashe deays

ero hayssan qas ta xeellizay aaze giikko keehipe daro malaliza lo7iza denba gaden qasse lo7iza maatay dizayssanne mithafe masteti oosettida gongetanne keeththatikka dizayssa xeellashe deays

ero hayssan ha7i qasse tani xeellizay aaze gikko keype malalidi lo7idi keexettida keeththanne qasa keeththaza sintharakka daro asati shiiqi eqqi dizayssa hayssafe xeellanas dandayadis

Ero hayssan qasse be'izay aaze giikko issi keeththa giddon daro asati kare dereppe yiida asatara salantetishenne issoy issuwa xeellishe dizayssa be'ashe de'ays

ero ha7i hayssan qas ta xeellashe woykko akekashe dizay aaze giikko keehipe lo7idi keexettida keeththanne gitta wora beyashe deyays

wogganne gitta aaho kuwaase meedan asati uttidinne ka iza nayta cora asati utti xeellishe dizayssa beyanas dandayades tane hayssafe

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi gaden keexxettida keeththey kundin ha keeththaza kundidayssa masa gishas asati shiiqidinne keeththaza xeellishenne hasayishe dizayssa beyashe deays

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko darro asati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqi diza asati ha tiri ooththidi xeellishe miicishe dizayssa be ashe deays.

Ero hayssan ha'i qas tani ixeelizay aaze geekko keehippe malalidi keexxettida shuchchara ginbettidayssanne qasseka iza bollarakka maata keeththey keexxetti dizayssa xeellashe de'ays.

Ero hayssantani be ashe dizay woykko xeellashe dizay aaze geekko asati eqqidi dizayssanne ha eqqi diza asati qasseka gammo dunguza shurawe may dizayssa be ashe deays.

ero hayssan ha7itani qasse xeellashe dizay aaze iggikko gitta gitta kawo oosancha asatinne nu dere itophiya kawoynne hessayssa mala daro kare dereppe hidasatara shiiqi uttidi dizayssa beyashe de7ays

ero ha7i qas hayssan tane ixelashe dizay aaze geekko issi misile be7aashe deays hayssa bolla qasseka kuwaaseka iza nayti eqqidi dizayssaka be7ashe deays

Ero hayssan tani qas be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko wogga gita denba gade giddon keehippe daro asati eqqidinne imeththa mokkishe kushe baqqishe dizayssa be ashe deays.

Ero hayssantani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi maata keeththa be ashe deays ha maata keeththa sinthan na'u macasatinne issi qeerinay dizayssa be ashe deays.

Hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko darro gammo cima asati gammo dunguza may7o umaydinne ba sinthan umaata wottidi xaraphe bolla uttidi dizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssan ha'i ta qasse be'ashe dizay aaze gikko gade omadhin asati issippe daro asati shiiqi eqqidinne issi qofa bolla xeellishe diza asa be'ashe days.

ero hayssafe ha7i tani xeellashe dizay qasse aaze eggikko asati darro asati shiiqidinne issi bolla himettishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayadis

Ero hayssan intani qasse beyizay aaze geekko issi iddaasa garsan darro cima aawati gammo dunguza kootenne qoobeta woththidi uttidi dizayssa be ashe de7ays

Ero hayssan qas taani xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko asati keetha karan daro donza asati oyde bolla madadara uttidi dizayssa xeelashe de7ays.

Hagappe tani ha7i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko nam7u donza addeti issoy issoara salantettishe dizayssa ne harati qasse eqqi xeellizayssa be'ashe de7ays.

Ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze geekko gammo dunguza shurabe maydi eqqidi diza na7u donza addeta beyanas hayssafe dandayadis.

Keehippe gitanne wogga keeththa giddon darro pooliseti ba maara may7o may7dinne maarara uttidi issi qofa esgishe dizayssa xeellashe de'ays.

hayssan tani ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko wogganne igita denba agade giddon darro asati shiiqidi uttidi dizayssanne ba kushen waraqeta oyqqidayssa xeellashe de7ays

ero ha7i qas hayssan tani be ashe dizay aaze geekko gitta wogga keeththa gaaththan darro asati lo7iza oyde bolla uttidinne issi qofa ezgishe xeellishe dizayssa be ashe deays

ero hayssan ha7i qas tani xeellashe dizay aaze giikko gammo dunguza shuraabe may7idayssanne hessa hessa mala daro asatikka shiiqi utti dizayssa xeellashe de7ays

Ero hayssan ha7i qasse ta xeellashe dizay aaze geekko na7u donza addeti maarara uttidi issi qofa esgishenne xaafishe dizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssan ha'i qasse tani xeellashe dizay aaze eggeekko issi macasiya ba kushen maykirofoone oyqqada haasayashe dizayssa be ashe deays

ero hayssan qa ta beyizay aaze gikko keehippe wogga denba'a gaden daro lo'iza gela'o maca nayti salpera eqqidi idizayssa hayssan qastani xeellashe de'ays

Ero hayssan tani beyizay aaze giekko gitta issi heera beyashe deays ha heerazan qasseka wogga gitta eeli diza abbaka hayssafe qasseka beyanas dandayades.

hayssan ha'i tani qasseka xeelizay aaze gikko gitta wora be'ashe de'ays ha woraza gaththanikka asati qasseka himettishe dizayssaka xeellashe de'ays

wogganne iggita shafa haaththey gogishe diza shoore matan qeeri inayti eqqidinne ufayettishe miicishe eqqidi dizayssa hayssan tani akekanas dandayadis

ero hayssan ha7i ta qasse xeellashe woykko be7ashe dizay aaze geekko guutha nayti guppishenne ka ishe dizayssa xeellashe de7ays

wogganne gitta kaame oge giddon darro asati ha kaame ogeza bolla eqqidi iddizayssa hayssafe ha7i tani qasse akeekanas woykko beyanas dandayadis

ero ha7i hayssan tani beyashe dizay aaze giikko gammo zuunin ooratha laytha laame gi asati bonchiza daamara woykko tama masqala bonchishe dizayssa xeellashe de7ays

ero ha7i qass hayssan ta xeellashe dizay aaze gikko issi asho bayzettiza keeththa giddon da na7u donza addeti asho shukishenne giigisishe dizayssa xeellashe days

hayssan tani qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikko issi ituke keeththan issi macasiya tukke shaayashe dizayssa xeellashe deays

Ero tani beyizay qasse hayssan aaze eggeekko nu dere itophiyan aksume ha wulte geetetti erettiza iza woggaza hayssan ha'i xeellashe de'ays.

Ero hayssan qastani be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko gaammo oderen erettiza keehife lo'idi keexettida umaata keeththanne qas iza lanqera uuthataka be ashe deays.

Ero hayssan tani qasse ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi maca naya keeththa sinthan safeden issi qommo oykkada punnashe dizayssa hayssan xeellashe de7ays.

Gitanne wogga aaho denba cilila gade giddon hissi soho asati issife shiiqi eqqidinne miicishe dizayssa hayssafe tani beyanas dandayades.

hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga denba gade be ashe deays ha gadeza bollaka qasse issi maca naiya lo7izara eqqa dizayssa be ashe deays

hayssan qasi tani ha7ei xeellashe dizay aaze giikko wogganne gitta aaho keeththa giddon asati ba woga mayo mayedi duriishe dizayssa hayssan ha7ei qaseka ta xeellashe de7ays

ero hayssan ta qas be izay aaze igiikko issi keeththa garsan macaynne attuma addeti ba sinthan komputere wottidi xaafishenne nababishe dizayssa be' ashe de'ays

ero hayssan tani qasi xeelizay aaze giikko aayanne na7ay issife idimettidi dizayssa miicishe eetikka dizayssa hayssan xeellashe de7ays

ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe woykko beyashe dizay aaze geekko issi idonza addey ba kushan maykrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellashe deays

Ero ha''i hayssan qasse tani xeellizay woykko beyizay aaze geekko issi keehi lo''iza keeththa giddon gogga gita kawo oosancha asati baynta sinthan pharaphe zara ciishshati uttin issi qofa siyishe dizayssa beyashe de'ays.

issi wogganne igitta keeththa geddon gitatidi ibeettiza wogga maashine hayssan qasse eqqidi dizayssa tani beyanas dandayadees

Ero hayssan ha'i qasta xeellizay aaze egikko asati keeththa keexxishenne iitidayssata lo'aathishe dizayssa hayssan qaseka tani ha'i beyanas woykko xeellanas dandayades

Ero hayssan tani ha'i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko tama koronte mithay gaden kundidi dizayssa hayssafe xeellanas dandayadis.

Ero hayssan ha7i qas tani xeellashe dizay aaze giikko koronte iza bolla qashettiza koronte shube qashettiza mithay eqqi dizayssanne qasseka gumithatanne iza matara xeellashe de7ays.

ero hayssan tani xeelizay aaze geekko issi donza addey suufe mayday eqqidi ha tiri ooththi xeellishe dizayssa hayssafe beyanas dandayadis

hayssan tani qasse beyizay woykko xeellizay aaze giikko issi keeththa giddon daro maca indeti ba kushan waraqe ta oyqqidinne uttidi eqqidi dizayssa xeellashe de7ays

Hayssa na7i tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko issi maca naaya kaame oge kansashe dizayssanne akameza oge bolla qasseka lo7o saaminta ooso giza xuufey dizayssaka xeellashe deays

hagan tani ha7i xeellashe dizay aaze geekko kaame oga imatan motereti eqqidi dizayssanne qasseka he baggara quma keeththay dizayssanne lo7iza korontetaka xeellashe deays

ero hayssan ha7i tani be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa agarsan macanne attuma addeti keeththaza qalamishe dizayssa be7ashe deays

ero hayssan intani qas beyizay woykko xeelizay aaze geekko issi macasiya issi quma keeththan ba quma ba sinthan leematera uttin mashe dizayssa xeellashe de7ays

Ero hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze eggiekko issi keetha sinthan parapheynne oydeti maarara dizayssa hayssafe xeellanas dandayades.

ero hayssan ha7i ta qasse xeellizay aaze giikko oge duuna woykko kame oge duunan issi keeththa kathay daabboy bayetettiza keeththanne qas iza sinthan bajaje eqqidi dizayssa be'ashe de'ays

Hayssappe tani qasse xeellashe dizay aaze gikko daro asati eqqidiza issanne banta sinthan woraqatara xaafeti diza wogga miisha woththi diza issa be'ashe days.

Ero hayssan tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko keehippe daro asati issi qommo mayo maydinne eqqidi sitara dizayssa be ashe deays

ero hayssan ta bi'zay aazee giikko issi ikame be'ashe de'ays ha kaamezikka asa ta bolla iita metoy woykko hargey gakkikko elera yiide efiza a'mbulanse geetettiza kaamekko

Qasse haagan qata beyashe dizay aaze geekko shuchchan liceti oosettida kaame oge bolla pooliseti ba may'o maydi madadara eqqidi dizayssa xeellashe de'ays.

Ero hayssantani qas xeellizay aaze geekko asati issi qommo umayo umaydinne issi keeththa garsan uttidi issi qofa tiri ooththi xeellishe dizayssa be ashe de'ays.

Wogganne gitta kaame oge giddon darro asati eqqidi dizayssanne qasseka eeta matarakka kaameti dizayssaka hayssafe tani ha'i xeellanas dandayades.

ero hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko hissi poolise addezas ezeti yohone miisha qasseka kashe bolla wothanas hissi adde giigettishe dizayssa be ashe deays.

Hayssan qas tani be7ashe dizay aaze geekko asati tama issi heeran oyqqin ha tamaza dhayssanas haathe tubbo ba kushan oyqqidi dhayssanas bishe dizayssa xeellashe deays.

ero hayssan ha7i tani qasseka xeelashe dizay aaze egiikko pooliseti issi lo7iza keeththa agarsan ba maara oosa salanta salantizayssa bessishe dizayssa deashe de7ays

keehipe daro malalidi keexettida keeththa be ashe deays ha keeththa gaaththanka lo7iza xarapheynne oydey maaralicetidi dizayssa hayssappe be'ashe de'ays.

gittanne wogga pooqe keeththa hayssafey ha7i ta xeellanas dandayadis ha pooqe keeththa sintha baggarakka maatatikka diccishe dizayssanne xeellanas dandayadis

Ero hayssan ha7i qastani xeellashe dizay aaze giikko keehipe lo7i keexxettida keeththanne lo7iza oydetinne xarapheti dizayssa hayssan qasse be ashe de7ays

gitta wogga keeththa giddon keehippe darro asati oyde lo7iza oyde bolla maarara uttidinne issi qofa ezgishe dizayssa hayssafe akeekanas dandayadis

hayssan qastani xeellizay aaze giikko keehi wogganne gitta pooqe keeththa be ashe deays ha pooqe keeththaza matarakka kame ogeynne kame ogeza bollaka qasseka kamey laagetishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan itani qasse xeellizay aaze giikko keelife daro umalalidi keexettida hpooqe beyashe deays ha pooqeza huphe bollarakka itoophiya bayndiray dizayssaka xeellashe deays.

hayssan tani qasse xillashe woykko be'ashe dizay aaze egeekko issi indenba aggaden daro gitta gitta kawo oosanchati eqqidi issi miisha xeellishe dizayssa be ashe de'ays

hayssan qasse tani beyiday aaze ggikko pooqe keeththanne ha pooqe keeththa matan qassekakaamey ogey dizayssanne kaamey ogeza matara qasseka maatati biccishenne mithati dizayssa xeellashe de'ays

ero qasse hayssafe tani xeellashe dizay aaze gikko wogga kaame oge in bolla kaame ilaagetishenne haa ogeza matarakka gitta huuqeta xeellashe de7ays

Daroppe keehi o'iza wogganne gitta wora be ashey deays ha wora zaara qasseka gitta zumaykka dizayssanne qasse iza matarakka keeththey dizayssaka hayssafe xeellanas dandayadis.

ero hayssan tani qas be'izay woykko xeellizay aaze giikku keehpe igittanne wogga wora beyashe deays ha woraza ha baggara qasseka shuchchara keexxettida keeththaka xeellashe de'ays

Hayssan ha'i tani qasse xeelashe dizay aaze giikko gita wogga pooqe keethata be'ashe de'ays. ha pooqe keehthatikka qasse dumma dumma qalamen gorppetidi dizayssakka be'ashe de'ayssi

Aasesero hayssan qasse kamey wogga kame oge woykko aspaltenne qasseka pooqey iza matara dizayssanne kaame ogeza bolla kaameyka laagetishe dizayssa be ashe deays.

Ero hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko kooqe keeththa beyashe de7ays hay7eezaa matarakka maatatinne mithati dizayssaka xeellashe de7ays.

ero ha7i qas hayssantani xeellashe dizay aaze giikko kehippe daro lo7iza keeththa beyashe de'ays ha keeththa sinthanikka cilila maatay diccishe dizayssaka xeellashe de'ays

Ero hayssanta xeellashe dizay aaze giekko issi mishiriyo be7ashe deays ha mishiriyakka lo7iza qamise mayadanne ba qamise oyqqada eqqa dizayssa xeellashe deays.

Ero hayssan tane beyizay woykko xeellizay aaze geekko gitta wogga keeththa garsan ba qoodhera gammo dunguza olida asati eqqidi dizayssa be ashe de'ays.

Gitanne wogga aaho gitta keeththa garsan daro mashineti eqqidinne doyettidi iddizayssa hayssafe ha'i tani qasseka akeekanaas dandayadees

Hayssan tani qasse be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko issi lo7iza keeththa be ashe days ha keeththaza gaaththan woydey xarapheynne hessa istamala telefizineti maarara dizayssa be ashe deays.

Ero hayssan intani qasse be ashe dizay woykko xeellashe dizay aaze giekko issi suqa gaaththan daro eqati bayizettishe dizayssanne issi nay qasse shemmishe dizayssa be ashe deays.

Ero ha7i qas hayssan tani be ashe dizay aaze geekko issi haakime ekeeththa giddon macasiyo ka ich yelada dizaari immatan daro donza asati dizayssa be ashe deays

ero hayssafe tani ha'i qas xeellashe dizay aaze gikko issi i maca anaaya lo7iza mayo maydara ba qamise oyqada eqqada dizayssa hayssafe xeellashe de7ays

hayssan qastani xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi yelettida qeeri naa asati hakime gaaththiyan xeellishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan ha'i tani qasse inxeellizay woykko beyizay aaze eggeekko issi kare keeththa sinthan asati eqqidinne uttidi dizayssa hayssan inxeellashe deays.

Hayssan tani ha'i qasse xeellashe woykko be ashe deizay aaze geekko issi hakime keeththa giddon asati eqa ba kushan oyqqidi asas immana himettishe dizayssa xeellashe de'ays.

Woganne giita keeththa matan asati shiiqidinne eqqi dizayssanne utti dizayssa be ashe de'ays ha asati qasseka haasayishe tobetishe dizayssaka be ashe de'ays

hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko darroka asati kaame oge bolla nam7u qasse donza addeti ba kushan wogga waraqe ta misatiza miisha oyqqidi imettishe dizayssa be ashe deay

ero qas hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko asati issi keeththa garsan utti dizayssanne eeta sinthan qasse xaraphe bolla maatati boncoti dizayssa xeellashe de7ays.

hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko keehinne gitta wora be ashe deays ha woraza giddorakka qasse kaame ogekka xeellashe de'ays

Kame oge ibolla issi wogga kaame oge woykko aspalte ibolla issi ibajaje asi laggishe efishe dizayssa hayssan tani qasseka beyanas dandayades.

qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze egeekko keehi malalisiza keeththaynne wogga zuumatinne qasseka mithas aloykka pudara beettishe dizayssaka xeellashe de7ayees

ero hayssan tani qasse beyizay aaze gikko itagade gitta gade beyashe deays ha gadeza bollaka aadhdhi aadhdhi eqqidi diza mithatanne qasseka booketi dizayssata xeellashe deays

Ero hayssan qas tani xeelizay aaze giikko kaame oge hayssa shuchara licettidi oosettida kaame oge asati oothishe dizayssa hayssan xeellanaas danddayadis

ero ha7i hayssan ta be'ashe dizay aaze giikko wogga gitta keeththa be'ashe de'ays ha keeththaza matarakka maatatinne qasseka mithatikka dizayssa xeellashe de7ays

Ero haystan ha7i qaata xeellizay aaze egeekko weesheppe keehife giigidi keexxettida maata keeththa be ashe deays ha keeththa garsankka darro asati gelidi eqqi xeellishe dizayssa be ashe deays

ero ha7i qashayssan tani ixilizay aaze giikko keehpe daro malali keexettida pooqe keeththatanne kame oga be ashe deays ha kaame ogeza bollaka heenne ha himettishe diza daro asataka be ashe deays

Ero hayssan ha'i qas tani xeellashe dizay aaze geekko gitta denba gade be ashe deays ha gadezan qasseka asati huute tokkana huuta be kushen oyqqidi dizayssaka xeellashe deays.

wogga keehinne gitta gidida goshsha gade giddon attumaynne maca asati eqqidi issi qommo mayo mayi eqqidi dizayssa hayssan ha'i qasseka xeellanas dandayadis.

hayssafe ha7i tani qasse xeelashe woykko be ashe idizay aaze giikko nu dere itiophiya kawoynne hessa hessa mala gitta kawo oosanchati shiiqi uttidi dizayssanne eta sinthan hudheti xaraphe bolla dizayssa be ashe deays

Ero hayssan tani qasse beyizay woykko xeellizay aaze geekko wogga gita kaame ogenne ha ogeza matarakka mithatinne lo7iza gita gita keeththatikka dizayssa be ashe deays

hayssafe ha7i tani qasseka xeeliday woykko beyiday aaze giikko kaame oge beadis ha kaame ogeza bollaka issi bajajje dizayssaka xeellashe deays

Hayssan ha'i tani qasse be ashe dizay aaze egiekko issi gaame oge imatan tamare nayti ba tamare keeththa maara mayomaydi gaame oge imatan eqqi dizayssa be ashe da.

Ero hayssan ha'i qas tani ixeellizay aaze geekko misafe keehi lo7idi oosettidayssatanne qasse woyshefe oosettida keeshetanne hessa hessa malatata hayssan ixeellashe de'ays.

ero hayssan qasseka tani xeellashe dizay aaze giikko oge i bolla asati huphe keeththe mastawaqa woththidayssa hayssan ha7i qasseka beyanas dandayades

ero hayssan tani ha7i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko asati shuchchara liceti oosettiza kaame oge ooththishe dizayssa be ashe de7ays

Hayssantani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko gitta oge be ashe deays ha ogeza bollaka issi mitha bollan laxafetti xaafetti diza xuufakka xeellashe deays.

ero ha'i hayssan qas ta beyizay aaze egeekko issi lo'iza akeeththa agaththan xarapheynne oyde qasseka nu dere itiophiya bayndiray dizayssa xeellashe de'ays

ero hayssan tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay qasse aaze giekko issi keeththa garsan gitta kawo oosancha asati shiiqi eqqi dizayssa be ashe deays

ero hayssan qas tani xeelizay aaze eqeekko pooliseti woykko marshe baynde geetettizayti asfalte i bolla emettishenne ba maara bestishe dizayssa xeellashe de7ays

Issi keeththa garsan darro asati oydeza bolla maarara uttidinne issi qofa bolla xeellishe tiri ooththi xeellishe dizayssa hayssafe ha7i tani akekanas dandayadis.

ero qas tan ani be'ashe dizay hayssan aaze geekko asati oge matan codicciza mithata guutha boncotanne iita buureta bookkishe densishe dizayssa be'ashe de'ays

Hayssan ta xeellizay aaze giikko darro buureti issipe shiiqidi dizayssa be7ashe de7ays ha buurezakka qasse kattoy denthishe dizayssaka xeellashe de7ays.

wogganne gitta aaho kaame oge be ashe de7ays ha kaame ogeza bollaka oyddu kameti sitara laagetishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

ero hayssan ha7i tani xeellizay aaze giikko asati kaame oge i bolla iita bureti yegetidayssata pittishe denthishe lo7athishe dizayssa xeellashe de'ays

ero hayssan ha7i ta be izay aaze geekko darro ubuureti shiiqidi dizayssa beyashe deays ha ubuurey qasseka haray makinay ehidi qolishen dizayssanne iza matara asatikka dizayssa xeellashe deays

ero hayssan itani qasse xeelliday woykko beyashe dizay aaze giikko na7u maca nayti ba kushen misirkie waraqe ta oyqqidi miicishe eqqidi dizayssa xeellashe de'ays

Gitanne wogga keeththa giddon daro asati uttidinne qasseka eqqidi issi qofa bolla haasayishenne tobetishe dizayssa hayssafe tani ha7i akeekanas dandayadis.

ero hayssanta xeelizay aaze geekko issi abba matan denba gaden issi idonza addey eqqin iza sinthan qasse maykrofooney oykki deishin hasayishe dizayssa beyashe deays

ero hayssan ha7i tani qasseka i xeelizay aaze gikko kehippe idaro asati gitta denba gade bolla eqqidi himettishe dizayssa hayssan qasseka xeellanas dandayadis

keehippe daro asati hagan shiiqidi uttidi dizayssanne ha utti diza asatikka qasse issi qommo shurabe may7dinne gammo dunguza qoobe wothi dizayssa be ashe deays

qasse ha7i hayssan ta xeellashe dizay aaze giikko nu itophiya kawoynne kare issi aaway uttidinne issi qofa haasayishe dizayssa hayssan xeellashe de'ays

wogganne keehipe getta ayfes xeellin lo7iza keeththa garsan keeyipe daro lo7iza asati cugan cugan ba xaraphe sinsan shiiqi uttidi dizayssa be'ashe de'ays

hayssan ha7i qasse tani xeelashe dizay aaze giiko issi qommo mayo may7da darro asati uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa beyashe deays

Ero hayssan qasse tani beyizay woykko xeellizay aaze giekko issi idonza addey ba kushan qasse maykrofoone oyqqidi issi qofa haasayishe dizayssa be ashe deays.

Tayssa tani qas xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko issi ikare e dere addey tiri ooththi ha xeellishe eqqidi dizayssa be ashe de7ays.

ha7i hayssan tani qas akeekkiday woykko beyiday aaze giikko asati issi gade bolla eqqidi dizayssanne ha eqqi diza asatikka gammo dunguza maydaytakka beashe deays

Keehippe gita wogganne gita gidida keeththa garsan daro booththa may'o mayda guutha nayti ka'ishe durishe guppishe dizayssa xeellashe deays.

Hayssan qastani xeellashe dizay aaze egikko gitta wogga denba agaden keehippe idaro asati shiiqi eqqidi dizayssanne hemetishe dizayssa xeellashe deays.

ero hayssan qasse tani ixeelizay aaze geekko kepelo7idi keexettida keeththanne ha keeththaza matarakka qasseka maatati diccishe dizayssaka be ashe deays

hayssan qas tani ha7i ixellashe woykko be7ashe dizay aaze geekko issi donza addey madrake bolla eqqidinne iza sinthan qasseka daro maykrofooneti eqqin haasayishe dizayssa be7ashe de7ays

wogganne gita aaho denba gade giddon keehippe daro asati eqqidi dizayssanne eeta heni baggara qasseka wogga gitta gitta mithati dizayssa xeellashe de7ays.

hayssan qasseka tani ixellashe dizay aaze gikko kaame oge woykko shuchchara licetidi oosettida kaame ogenn be ashe deays iza bollaka qasseka daro asati eqqi dizayssaka be ashe deays

Ero hayssan itani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giekko issi keeththa garsan issi booththa qamisa mayda maca siya maca indetas ababa immashe dizayssa beashe deays.

ero ha7i hayssan qastani xeellashe dizay aaze geekko gittanne wogga keeththa garsan darro asati komputere doydinne ha komputereza bolla issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

hayssan ha7i qastani beyizay aaze geekko gitta wogga kataman giddon darro asati booththa shaamiza maydinne bandiraykkeshin eqqidi dizayssa xeellashe deays

Ero hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko issi wogga macasiya guutha naytas pudhdhe immashe dizayssa hayssafe ha'i qasse tani xeellanas dandayades.

Issi poolise eqqidi dizayssa hayssan ha7i qasse xeellashenne iza matarakka keethe qorqqoro keethe dizaysssakka be7ashe woykko xeelashe de7ays.

Ero hayssan tani be'ashe dizay qasse aaze eggikko issi kame ogen darro pooliseti eqqidi issi miisha xeellishe dizayssa hayssafe akekanas dandayadis.

Ero ha7i hayssan tani beyizay aaze geekko asati imitha qanxishenne qanxettida mitha qasseka tookkidi efishe dizayssa xeellashe de7ays.

ero ha7i hayssan qasseka tani xeellizay aaze giikko issi poolisey addey ba kushan mayke oyqqidi nne haasayishe dizayssa hayssan qasseka tani xeellanas dandayades

Hayssan qasse tani ha7i xeellizay aaze eggikko issifotrafikey kaamey oge bolla sitigidi eqqi dizayssa be ashe deays.

Hayssan qas tani xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko sii poolise hara maarege imettishe woyto ekkishe dizayssa hayssan xeellashe de'ays.

Ero hayssan intani beyizay qasse aaze eggeekko kame laagetishe dizayssa hakaame qasseka poliseti baas go'ettiza kame gididayssaka xeellashe deays.

ero hayssan ta xeellizay woykko beyizay aaze geekko issi donza aaway ba sinthan daro maykrofooneti eqqin izan qasseka haasayishe dizayssa xeellashe deays

ero hayssan tani qasseka xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko gittanne aaho denba gade giddon issi macaynne hissi attuma adde uttidi dizayssa xeellashe de7ays

eroo hayssan tani qasse be7ashe dizay aaze giikko donza addeti eqqidinne issoy issuwappe issi miisha ekkishe dizayssa hayssafe akeekanas dandayades.

gitanne wogga daase daasettida daasa garsan asati asi hayqqin issoy issuwa bolla eqqidi dandayssishenne yeekkishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays

ero hayssan intani qas xeelizay woykko beyizay aaze giikko gitta denba woykko aaho kame oge bolla asati para togidi bizayssa beyashe deays

ero hayssan ha'i qasse ta xeellashe dizay aaze giikko darro asati asi hayqqin keehippe kiyattidi yeekkishe dizayssa hayssan ha'i beyanas dandayadis.

Ero hayssan qastani wogganne aho denba gade bolla daro asati hemettishe dizayssanne ba kushan haaththa haylandera oyqqidi dizayssa xeellashe de'ays

Ero hayssan qas tani ixeellashe dizay aaze geekko issi ikeetho giddon daro maca indeti uttidayssanne eeta ammatarakka qasseka daabboynne nufuroy dizayssaka miishe dizayssaka beyashe deays.

ero hayssanqa tani beyizay aaze giikko goyettidi liiqidi diza gitta gade be ashe deays ha gadeza bollaka qasse issi doonza addey puute tokkishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro asati kaame oge woykko aspaltte bolla ke7idi ba kushan banddiranne heta heta mala misileta oyqqidi issipe hemettishe dizayssa be7ashe de7ays.

na7u uddonza addeti ba kushen karetha miisha oyqqidi ayfan manaxire woththidayssatanne lo7iza may7o mayda addeta hayssan xeellashe de7ays

wogga gita keetha garsssan darro asati shiiqidi uttidi dizayssa be7ashe de7ays ha uttidi diza asatikka issi qofaa akeekishe dizayssaka be7ashe de7ays.

hayssan tani qasse beashe dizay aaze eggeekko asati kuwaasse ka7ettiza kuwaase kaassa bason uttidi telefizinen xeelishe ufayettishe ba kusha micishe dizayssa xeellashe de7ays

ero hayssan tani ha7i xeellashe woykko ake kashe dizay aaze eggeekko issi macasiya ba kushan maykirofoone oyqada haasayashe dizayssa xeellashe deays

Ero tani qass hayssan ha'i xeellashe dizay aaze geekko darro mabrate woykko koronte shuuboti micetidi dizayssa hayssan ha'i tani xeellashe deays

ero ha7i qassays san ta xeellashe dizay aaze igikko giya be7ashe deays ha giyazan qasseka sansey bayzettishenne shamettishe dizayssaka be7ashe deays

ero hayssan ha7i qa ta xillizay aaze eggikko hayssa attumaynne macati uttidinne komputere doydi izan oochchishe dizayssa be ashe de7ays

ero ha7i hayssan tani qasse be ashe dizay aaze egeekko kaameti baas lamba duqanas gi zafe ekkidi duqiza miishati eqqidi dizayssa be ashe de7ays

Hayssan ha iitani beyizay woykko xeellizay qasse aaze geekko asati kuwase ka'ettizayssa xeellanas eeta baggara qasseka daggafana siydi asata xeellishe dizayssa be ashe deays.

ero hayssan ha7i tani be'ashe dizay qasse aaze gikko kaamey be ashe deays hayssan qasse issi kaamezan asati geli utti dizayssanne issinozan qasseka gelishe dizayssa be ashe de'ays

Ero hayssan ta be'izay aaze giikko issi wora beyashe de'ays ha woraza giddon guuththa oge bolla qasseka nayti hemetishe dizayssaka xeellashe de'ays

gittanne wogga aaho denba gaden mithatikka dizayssan daro asati issi qommo shuraba maydinne eqqidi uttidi dizayssa hayssan xeellashe de7ays

Ero hayssan tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko maca nayti ba kushan haylandera haaththa oyqidi dizayssanne uyishekka dizayssa xeellashe de7ays.

Hayssan qas tani be7izay aaze giikko keehi wogganne gitta denba gade be7ashe de7ays ha gadeza matarakka mithatinne qasseka denba gadeza bolla maatatinne qasseka asati eqqidi dizayssaka be7ashe de7ays.

ero hayssan ha7i qasse ta xeellizay aaze giikko gitta denba gaden meheti hee mettishe dizayssanne qasseka he baggara wogga zumakka xeellashe de7ays

Wogganne igita denba gididayssanne qasse iza matarakka sumati diza gade giddon darro nayti eqqidinne uttidi iddizayssa xeellashe de7ays

Ero haganqasta xeellizay aaze giikko issi wora aggaththan keehippe wogganne egitati beettiza kafo be ashe deays ha iza matarakka issi addey eqqi dizayssaka xeellashe deays

hayssan ha7i qas tani xeellashe dizay aaze geekko gitta wora giddon issi anko geetettiza wogga kafoy eqqidi dizayssa hayssan xeellashe deays

hayssafe tani be ashe dizay aaze giikko keehipe lo7iza denbanne qililo gade giddon keexetti diza keeththanne iza matara diza gitta mithata be ashe de7ays

Wogganne gitta denba gade giddon shuchchan woy simminton oosettidayssan matan darro asati issi qommo masatiza shuraabe maydi shiiqi uttidayssa xeellashe de7ays.

ero hayssan ha7i tani xeellashe woykko be7ashe dizay aaze geekko asati isgadey omarsikko guutha keeththa keexxidi ichiza keeththa gaaththan macasiya uttada dizayssa xeellashe de'ays

Qasse hayssanta xeellizay aaze geekko abba duunan darro asati dizayssanne qasse umayssikko izan i zin7anas asati giigissida guutha keeththataka beyashe de7ays.

keehi daro lo7iza gittanne wogga denba gade giddon lo7iza attumanne maca nayti si qommo shurabe maydi eqqidi dizayssa hayssafe xeellashe deays

ero hayssan ha7i qasseka tani xeellashe dizay aaze geekko issi keehippe lo7iza macana ya wora matan eqqada dizayssa hayssafe tani qasse xeellanas dandayades

Ero hagan qas tani xeellashe dizay aaze giikko wogga woranne guddzuma matan issi attuma anaay booththa shurabe iwotiday eqqidi dizayssa xeellashe deays.

Hayissappe tani be ashe dizay aaze geekko asati abba bolla gede qasse izatara abbaza bollara uzan uttidinne uttisiza miisha bolla uttidi kaa7ishe miicishe bishe dizayssa be ashe deays.

Erro Haysan ayi haysan tani qasse xelashe woyko beyashe dizay aze gikko wora gidon gutha ogeninayiti hemetishe bakushen xamaro oyqidi dizayssaka xelashe days.

Ero hayssan tani qasse be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekku gittanne wogga mithatanne iza sinthara qasse xaafeti dizayssaka issi miisha xeellashe deays.

ero hayssan ha7i qasse ta xeellashe dizay aaze geekko issi imaca naya boshe immatan mithafe oosettiza issi miisha ba kushen oyqada eqqa dizayssa xeellashe deays

Ero hayssan ha'i tani qasse be ashe dizay aaze iggikko asati immitha bolla qachidinne deeshshe shukishe dizayssa hayssafe ha7i qasse tani xeellanas qasseka dandayades.

Ero hayssafe qas tani ha7i xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga zumanne ha zumaza qasse sintherakka gitta gitta mithataka hayssafe xeellanas tani dandayadees.

Hayssan ha7i tani qasse xeellizay woykko be7izay aaze giikko ha7i ooraxidi yida payda matawuqa ekkanaas asati masgabetishe dizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssan qasse tani ixeelizay aaze geekko issi mitha garsan asati payda matawuqia mizigeba mazagabettanas shiiqidi eqqi dizayssa xeellashe de7ays.

nayti payda metawoqa ekkanas woto dendishenne mazgabetishe dizayssa tani hayssafe ha7i xeellanas woykko beyanas dandayades

ha'i nuusi ooraxidi yida payda matawoqiya ekkanas darro asati shiiqidi ba suntha mazgabisishenne poto dendishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

ero ha7i qas hayssan tani xeellashe woykko be ashe dizay aaze giko payda matawuqa ekkana guutha nayti mazgabettana shiiqi uttidi dizayssa xeellashe deays

Ero hayssan tani qasse xeellizay woykko beyizay aaze geekko asati issi ba qofa polanas salfe eqqidi dizayssa hayssan ta qasse xeellanas dandayades.

Hayssan ha7i tani qasse xeellashe dizay aaze eggikko na7u attuma nayti xaafishenne qasseka eeta mataraka harasati okkidinne eqqidi dizayssa beyashe de'ays.

ero hayssan qasse issi keeththa agathan nayti ha7i oraxi ihida payda mataweqia ekkanaas salfeti eqqidi dizayssa be ashe de7ays

Ero nuus ha'i ooraxidi yida payda matawoqiya ekkanas darro asati shiiqidinne mazgabetishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades

issi keeththa sinthan daro maca indeti qasseka sharba maydinne madadara siirara uttidi iddizayssa hayssafe ha7i qasse tani xeellanas dandayadis

ero ha'i hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko ha'i ooraxidi yida payda mataweqa ekkanaas asati mazgabetishe tamare nayti dizayssa xeellashe de'ays

ero hayssan qas tani beyizay woykko xeellizay aaze giikko issi attuma naay fayda matawqa mizigebas ayfe ashara immanas baayfa bolla issi miisha wothi dizayssa be'she de'ays

qasse ha gantani be7ashe woykko xeellashe dizay aaze eggeekko maca indetinne attuma addeti oyde bolla ba kushen mataweqa oykqi utti dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i hayssan ha'i qastani xeellashe dizay aaze geekko ha'i nuus ooraxidi yiida payda matawuqiya ekkana asati yiidi mazgabettishe dizayssa xeellashe de'ays.

ero hagan ha7i qas tani xeellashe dizay aaze giikko gittanne wogga aaho denba gaden daro maca indeti salfera ekqidi dizayssa hayssafe xeellashe de7ays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze eggeekko daro asati si qofa polisana eqqi dizayssanne qasseka na7u attuma addeti xaafishe dizayssa beyashe deays

Ero ha7i qass hayssan tani be ashe dizay aaze geekko issi itamare keeththa giddon asati xaafishenne issi qasse addey nayta bessishe dizayssaka be ashe deays.

ero ha7i hayssan qas tani xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga kuwaasse denba bolla nayti kuwaase ka7i simmidi gaden uttidi iddizayssa xeellashe deays

Ero hayssan qasse ta xeellashe dizay aaze geekko giitta wogga kuwaase dembba nayti kuwaasse ka ishe dizayssa hayssafe akeekanas dandayadees.

ero hayssan tani beyizay woykko xeellizay qasse aaze gikko wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaase ka'ishe dizayssa hayssan xeellanas dandayades

ero hayssan tanii xeelizay woykko beyashe dizay aaze geekko hameta eronta asati qathas tohoy gutha waayssiza asati wulchere bolla uttidi maca nayti kuwase baqqidi kayishe dizayssa xeellashe de'ays

gitanne wogga gade giddon daro asati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi diza asatikka nayti kuwasakka ishin iza xeellishe eqqidayssaka akeekadisse

Ero ha'i hayssan ta be'izay woykko xeelizay aaze giikko issi wotta woxxiza wothancha nu dere tophiya wotancha issi adde ha xeelizayssa be'ashe de'ays.

wogganne gitta kuwaase denba beyashe deays ha kuwaasse denbaza bollaka nayti ka ishenne gaden qasseka ziqqi giidi hokkidi dizayssa xeellashe deays

ero hayssan tani ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko nayti ba shuraabe kessidinne ba bolla bessishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades.

hayssan ha7i tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aazee eggeekko issi wogga kaame oge bolla darro asati issi qoomayo mayda asati woxishe dizayssa beashe deays

hayssan qasse tani xeellizay woykko beyizay aaze eggeekko si timirte keeththa matan nayti kuwaaseka ishenne eeta xeellana shiiqida darro asata hayssan xeellashe deays

ero hayssan qasse tani ixeellashe dizay aaze eggeekko kuwaase ka7ettiza kuwaase denba gaden macanne attuma addeti qaeta lanqara eqqidinne dizayssa kuwas ka7iida nayti dizayssa xeellashe deays

hayssafe ha7i tani qasse be7ashe dizay aaze eggikko wogga gita kuwaase denban kuwaase kaa7ettishin daynazi qasseka bica woykko galal7o waraqata pude dhoqu othidi bessishe dizayssa be7ashe de7ays

Wogganne keype gita gidida kuwaasey ka'ettiza denba'a giddon nayti kuwaaseza ka'i xoonidinne guppishe miicishe ka ishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades.

Hayssan itani qasse xeellashe dizay aaze giikko si gitta denba gade woykku waase ka7ettiza denban nayti wotha woxxanas giigetishe dizayssanne eeta xeelliza asataka beyashe deays.

ero hayssan tani qasseka xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko issi denba gaden asati daro asati eqqidinne uttidi dizayssa xeellashe deays eeta giddoppe issi aaway ba kushan maykirofoone oyqqi haasayishe dizayssa be ashe deays

hayssan qas ta xeelashe woykko be7ashe dizay aaze giikko wogganne gita kuwaase dembba be7ashe de7ays;ha dembbaza bollaka qasseka daro asati guutha nayti kaa7ishe dizayssa be7ashe de7ays.

ero hayssan tani qasse xeellashe woykko be7ashe dizay aaze eggeekko issi moybale bolla eqqidi diza asanne qasseka utti diza asata be7ashe de7ays

ero ha7i hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko kare dereppe yida asatanne hannu dere asati issi mashiney bolokete oosettishe dizayssa matan eqqidi dizayssa be'ashe deays.

hayssan tani ha7i akeekkiday woykko beyiday aaze geekko issi attuma naay ba kushan moybayleya oyqqidi issi miisha xeellishe miicishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan ha'i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko issi paragaarey ba paraza agareza bolla qasseka atimatime daro timatime waza caannidi bishe dizayssa xeellashe de'ays.

ero hayssan ha7i qatani beyashe dizay aaze-geekko kaame oge bolla kaameti laagetishenne qasseka trafiketinne hara asatikka ekkidi dizayssa xeellashe deays

ha7i qas hayssan tani xeellashe dizay aaze gikko asati ikaame oge matara iitida kaame ogeza qasseka lo7echishenne bokkishe dizayssa xeellashe deays

gitanne wogga kaame oge hayssafe beyashe de'ays ha wogganne gita kaame ogeza bollaka issi adde motere laggishe bizayssanne asatikka heenne ha mittishe dizayssa xeellashe de'ays

wogganne gitta aaho keeththa garsan keehippe darro kameti buro addise kameti madadara eqqidi dizayssa ha7i hayssafe qas xeellashe deays

ero hayssanta qasxeelizay aaze eggeekko wogga kame ogenne ha ogeza bolla qasseka darro asati iita buurata shiishshiefidi qolanas shiishshishe dizayssanne issi caanishe dizayssa beyashe deays

Ero ha'i qasse ayssanta xeellashe dizay aaze geekko wogga gita adden ba agaden issi idonza addey eqqi dizayssanne iza sintharakka mayke oyqetin haasayishe dizayssa be ashe deays

Ero hayssan ha7i qaatani beyizay aaze geekko giitta wogga kaame oge beyashe deays ha kaame ogeza bollaka issi naay qasse motere laggishe dizayssa xeellashe deays

iyo indi yaarekku aworallo malettina kame ee kamey bolla kame ogen makina kaame eqqidinne kameza matarakka qase asati eqqidi dizayssa hayssan tani ha7i ballashe diayss bilesh galsh bohala ichi meta demmeqqetilaalech beqqa

ero hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko shuchchafe licetiri oosettida kaame oge bolla issi attuma naay motore laggishe dizayssa be ashe de7ays

ero ha7i hayssan qas tani xeellashe dizay aaze giikko doozorey issi wogga gade goshsha goyshe dizayssa hayssafe ha7i tani qas xeellanas dandayades

ero hayssan ha7i qasse tani xeellashe woykko beyashe dizay aaze giikko asati kaame oge matan eqqidi dizayssa hayssafe xeellashe de7ayes

hayssan tani xeelizay aaze giikko qasse buro oosettishe diza kame oge beyashe de'ays qasse kame ogeza bollaka kame ilaagetishe dizayssaka xeellashe de'ays

Ero hayssan ha7i tani beyizay woykko xeellizay qasse aaze geekko issi kaame bolla daro nayti qasse eqqidi dizayssanne ba kushan safaari poome giza bayndira ba kushan oyqqidayssaka xeellashe de7ays.

Ero hayssan ha7i qas tani xeellashe dizay aaze geekko doozore be7ashe deays ha doozorekka goyshe eqqidi dizayssaka akeekanas dandayadees.

keehi lo7idinne malalettidi keexida keeththa hayssan be ashe deays ha keeththayka lo7iza qalamera qalamettidinne lo7iza gitta dirsay dirsettidi shuchchara dizayssa be ashe deays

gitanne keehippe ayfes xeellin malaliza wogga kamey oge be ashe deays ha kamey ogeza mataraka qasseka pooqey keeththatanne ha kamey ogeza bollaka kamey himettishe dizayssaka be ashe deays

ero hayssappe tani qasse ha'i xeellashe dizay aaze geekko keeyippe lo'i keexxettida shuuchchara ginbbi keexettida keeththanne lo'o qalamera qalamettida keeththa be'ashe de'ays

ero ha7i hayssan qastani xeellashe dizay aaze giikko keehippe daro malalisidinne lo7idi keexettida keeththe be ashe de7ays qasse keeththeyka keehippe daro lo7iza mastotekka de7ettes

Wogga gita keeththa hayssafe tani ha7i xeellanas dandayadis ha wogga keeththaykka lo7iza dirsan dirsettidinne malalettidi keexettidayssa xeellashe de7ays.

ero hayssan tani ha'i qasse xeellashe dizay aaze geekko issi heera be'ashe deays ha heeran qasseka keeththatinne keeththata sintharakka lo'iza ciishshataka beashe de'ays

ero hayssan ha7i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehife lo7i keexettida fooqe keeththa beyashe de'ays ha fooqe keeththayka lo7iza qalamera qalamettidi de7ees

Issi ikehippe idaro olo iza akeeththa giddon na7u udonza addeti eqqidinne issoy issowara qofa laamettishe iddizayssa hayssafe ha7i tani akekanaas dandayadis

Hasshayssan tani be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko keehippe daro gita pooqeta be ashe deays ha pooqeta matarakka kame ugetanne kameykka bishe dizayssaka xeellashe deays

ero hayssan ta xeellizay qasse aaze giikko keehippe lo7idi shuchara keexettidayssa be7ashe de7ays;qassi ha keetazan lo7iza masttotera lo7iza penggeka be7ashe de7ays.

Ero ha'i qasse hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko wogga gitati keexettida pooqe keeththa be'ashe days. Qasseka saloyka samayetidi beettiza issaka be'ashe days.

Ero ha7i hayssan qastani xeellashe dizay aaze gikko issi i tamareso keeththa giddon gutha tamare nayti maarara oyda bolla uttidi dizayssa xeellashe de7ays .

ero ha7i hayssan tani be7ashe dizay aaze giikko issi macasiya booththa koote wogga hakkime mayo malizayssa mayada eqqada dizayssa hayssafe xeellashe de7ays.

Hayssan ha7i qasse ta xeellashe dizay aaze geekko tamari nayti tamari wursishe anjetishe mayza may7o maydinne lo7iza pudheta kushen oycidi dizayssa xeellashe deays

ero hayssan tani hin xeelizay woykko beyizay aaze geekko issi tamare keeththa giddon tamare nayti uttidinne qasse issi donzadde eetarakka dizayssa xeellashe de7ays

hayssan ha7i qas tani xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi keeththa woykko tamare nayti aqiza keeththa giddon daro asati geli xeellishe dizayssa be ashe deays

issi i keeththa giddon na7u umaca nayti ba sinthan komputereya woththidinne komputera nababishe xeellishe dizayssa hayssafe tani qasseka akeekanas dandayadees

Ero qas hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga maxaafe keetha garssan daro asati nabbabishe dizayssanne daro maxaafetakka xeellashe de7ays.

ero qas hayssan tani xeellashe dizay aaze geekko daro tamare nayti keeththa issi keeththa giddon ba sinthan komputere wothidi nababishe dizayssa xeellashe deays

Issi ikeeththa giddon darro asati shiiqi uttidenne issi i qofa tiri ooththidi xeellishenne xeellishe dizayssa hayssan ha'i tani qasse akekanas dandayades

Ero hayssan qas tani xeellashe dizay aaze geekko issi maxaafa keeththa beashe deays ha maxaafa keeththa gaaththan nayti utti nababishenne qasseka maxaafa keeththa godya eqqada dizayssa be ashe deays.

ero hayssanta qas xeellizay aaze geekko tamare nayti timirte keeththan utti tamarishe dizayssanne astamare oysha oychin oysha zaarana kushe denchise dizayssa xeellashe deays

Ero hayssan tani qasse beyizay woykko xeellizay aaze geekko gammo occimati gammo dunguza maydinne ba kushan xambaro oykkidi haasayishe dizayssa be ashe deays.

ero hayssan tani beyizay aaze giikko sii tamare keeththa beyashe deays ha tamare keeththa gaaththan nayti qasse utti tamarshe dizayssa hayssafe beyanas dandayades

hayssatani beyizay aaze egeekko issi i tamare keeththa gaththa be7ashe deays hayssa gaththanka tamare uttiza oydeti maarara dizayssa xeellashe deays

ero hayssan tani qasseka inxeelashe dizay aaze geekko sii tamare keetta giddon tamare nayti maarara uttidi xaafishe dizayssanne qasseka astamare eeta sinthan eqqi dizayssa beyashe deays

hayssan qastani ixeellashe dizay aaze geekko gittanne wogga fooqe keeththa beyashe deays ha pooqe keeththa matanka qasse darro asati eqqidi dizayssaka xeellashe deays

Ero tani hayssan ha'i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko tamare keeththa xeellashe deays ha tamare keeththazan tamare nayti gelshenne ha keeshe asati dizayssa be ashe deays

Wogga gitta kaame oge be ashe de'ays ha kaame ogeza bollaka kaame eqqidi dizayssanne ha kameza matarakka tirafike eqqidi dizayssaka xeellashe de'ays.

hayssan ha7i tani qasseka xeellashe idizay aaze eggikko gittanne wogga kaame oge beyashe deays ha kaamey ogeza bollakka qasseka siinoy laagetishe dizayssaka xeellashe deays

ero hayssan tani qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko kaame ogey oosettishe dizayssanne ha kaame ogeza bollafe qasseka biittaza kaattoy densidi sino bolla qoleshe dizayssa be ashe deays

Ero ha'i hayssan tani beyizay woykko xeellizay aaze geekko wogga kaame beyashe deays ha kaame ogeza bollaka daro asati hemettishe dizayssa xeellashe deays

Hayssan ha7i qas tani beashe dizay aaze geekko kaame ogenne asatiheenne he himettishe dizayssa hayssan be7ashe deays ha ogeza bollaka issi adde eqqidi dizayssaka xeellashe deays

Kamey oge i bolla kaamey eqqidi iddizayssanne iza ammatarakka qasseka issi addey eqqidi iddizayssanne kaameza ammatarakka mithatikka dizayssa be ashe de'ays..

wogga gitta aspalte woykko kaame oge be'ashe de'ays ha kaame ogeza bollakka qasse kaamey asati laaggishe dizayssaka be ashe de'ays

Wogganne gitta katama giddo garsan haaththey pude goggishe asyas ayfes xeelin lo7ana mala giidinne oosettida haaththatanne issayssa mala daro pooqeta xeellashe de7ays.

ero hayssan ha7i qasse ta xeellashe woykko beyashe dizay aaze giikko maca indeti bamba haaththa doydi jarkanen duqishe dizayssa xeellashe deays

hayssafe ha7i tani qasse be'ashe dizay aaze giikko issi maca naiya bamba doyadanne bambaza qasse jarkanen haaththe duuqashe dizayssa be ashe deays

haga bolla qasse ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko asati haaththe shiishanas shuchchara ginbidi woththida issi gitta ginbenne iza matarakka kaame xeellashe deays

hayssa tani qas xeelizay aaze gikko issi addey haaththe qoxare birishishenne lo'ethishe dizayssa qasse hayssafe tani ha'i xeellanas dandayadis

ero ha7i qas hayssan tani xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko asati bamba doydinne ba kushe mecetishenne poto dendishe dizayssa xeellashe de7ayes

ero hayssan ha7i qa tani beyizay aaze eggeekko asati daro wogga kawo oosancha asati haaththa bamba doydinne ba kushe meecetishenne eqqidi dizayssa be ashe deays

Ero ha'i hayssan qas tani ixellashe dizay aaze giikko iita buuretanne iita miishata shentibeteta hessa ista malatata maxaxiza iita makina kaame be ashe deays.